Gazety iray « Tia Tanindrazana ». Ao amin'ny pejy fahatelo milaza izy fa hoe :« Tahaka ny tanàna tsy misy fanjakana », ao amin'ny pejy faharoa kosa :« Manamafy ny fampiasana hery sy basy ».